Omukazi atyaime ku pikipiki ela nga kilaga nga ali kuvuga, omukazi onho availe ndhabadha, ku pikipiki atwiseku ebintu eby'endhaghulo ela nga einhuma ghe ghaligho nh'omusaadha agemeleire ebintu ebindhi, ghebali ghenhe agho ghaligho nh'amammotoka.

Entulege dhili mu busubi, entulege dhino kuliku enkulu nhe'nto era nga enkulu elinze mule ekotamiliza enkoto eli kulya busubi, ento elinze enho era nga yo eyemereire bwe merere ezila kyeli kukola.

Abasomi bali mungila era nga kilaga nti bali bali kugya kwisomero oba nga bali bava kwisolero, abasomi banho kuliku omulenzi nho mughala era nga omughala agemye gaali ali kusilingisa emberi ghaibwe eriyo banhaibwe abandhi.

Emere nga ya bwita bagimeze era bagimeze bulungi inho ba gita mu kaaibo, emere enho ghe bagitaire ghaligho nho bbakuli, bbakuli enho erimu eiva, eiva linho lyeru ate nga lilimu nhe endhagi.

Omwana omughala ali mulyato era nga elyato linho lili ku maadhi, elyato linho mundha mulimu ebibala okugeza emiyembe, amenvu, enanhansi, amakinha, eipapali nhe bindhi omwana onho ali kutola muyembe.

Enhumba dha isubi enhumba dhino dhiri ebiri era nga badhizimbisa miti ne itosi okwo bamala badhiselekesa eisubi enhumba dhino eindhi eli n'olwigyi nga lwa ibaati.

Sente dhandhuzibwa era nga mu sente dhino mulimu akapapula ake enkumi eitaanu, mulimu opupapula bwe'biri, aka papula ko lukumi nha kapapula ko mutwalo.

Abaana abato abasomi bali ku nhaikonta, abaana banho kuliku omulenzi nho mughala ela nga abaana banho basutaime gha naikonta bali kulembeka amaadhi mu ngalo dhabwe ghe banhwa.

Empungu eli mu nsiko. Empungu eno elimu langi ya kitaka nh'endheru. Ela nga empungu eno kifanhanha okuba nti ghali ghaliyo kyeyali eli kuwulilisa oba nga kyeyali eli kwetegeleza.

Emmotoka edhisaabaza abantu nga era edhisinga dha kamunye, dhikunganire mu kifo kya dho mwedhitwikira abantu dhabatwala mubifo eby'endhaghulo. Mu kifo kino mwedhikunganire mulimu nh'abantu ab'endhaghulo abali ku byabwe n'abali kutambula. Kumbali ere eriyo ekizimbe ekiboneka obulungi era nga kya golofa, kiriku nhi langi ya kiragala.

Omusaadha ali mu lyato, elyato lili ku nnhandha. Omusaadha onho kilaga nti ali kuvuba ela nga agemye nh'eilobo alinhiike mu maadhi. Omusaadha onho tabonheka bulungi ela kilaga nti obwile bwa kanzimyenzimye. Ela nh'ekyenzenze kye kibonheka bulungi mu maadhi.

Engoye edha baana abato dhanikibwa ku goozi kuliya era nga engoye dhinho ghe dhili ghaligho engeri ye kiyumba kye baghesa mu mbagho ekiyumba kinho ghe kili ghaligho nhe engeri ye kibira.

Mu katale ake bilime mulimu enhanha, mulimu bogoya, mulimu emithungwa nhe bibala ebindhi. Mu katale munho era mulimu omukyala nga agemye ku itama ela nga kilaga nti alindhiliile baguzi.

Enhumba yagolofa era nga ngazi yene erimundha mukikomera, enhumba eno bagiserekesa butegula era nga kuluya wakikomera ghaligho n'omuti.

Ebizimbe eby'endaghulo bili mu kibuga, ela nga mu bizimbe binho mulimu ebileeyi einho. Ekibuga kilimu nh'abantu, kilimu emmotoka, kilimu emiti. Ela nga ekibuga kinhilivu bulungi, kibonheka bulungi.

Abaana abo bughala bali kusamba amaadhi ku gaali era nga omwana omuleeyi ghaku agemereire gaali asibyeku ekidhomolo nhe nkoba, ekidhomolo ekindhi kili ghansi ate nga gaali eyindhi egwire.

Emmotoka emba etwise abantu kamaala ku bantu belinha okutwika. Mmotoka nh'endala eno etwise n'ebibaadhe, mmotoka eno weli kubita kumbali ghaligho ensiko.

Abasaadha babiri batyaime era nga omusaadha asoka enho atyaime ku katebe, omusaadha oghundhi atyaime ku ibaale. Abasaadha banho ghebatyaime ghaligho nhe enhumba, enhumba enho nga bagimaala naitosi era nga enhumba enho nho lwiigi lwigule.

Enhumba erirenhe enhandha, enhumba eno entontono era nga bagimala nhaitosi, enhumba enho ya mabaati gakiragala era nga gheli ghaligho nh'ebintu ebindhi nga ebigogo nh'eisubi.

Obukomo nga buli ghalala, obukomo bunho bwalangi dhandhaghulo era nga bughandhike bwaku ebigambo ebyandhaghulo okugeza nga "Jesus" okutegeza mbu yesu.

Eisamba ly' amadhaani era nga gheliri ghagazi bulungi era nga namadhaani okunilira ganilira bulungi, amadhaani gano gasimbibwa mungeri nti, galekebwamu enkuubo

Omuvubuka ye twise aka gaali ka baana abato era nga nhi ghali kubita ghaligho aka gaali akandhi ke bemereiza gho, einhuma ghe eriyo engoye edhitundhibwa nga engoye dha kikazi okuli ebitegeyi nhi sikaati.

Abasaadha bali mu katale ela nga akatale kano ka bibala, mu bibala ebilimu mulimu amenvu, emithungwa nh'ebindhi, ela ebibala ebindhi, bisalesale.

Omukazi atyaime kukatebe era nga watyaime emberi ghe ghaligho ebinhonhi byebakunganya ebyendhaghulo mubutimba, Okukoba enkoko n'embaati. Omukazi ono einhuma ghe eriyo amapikipiki era nga neli n'omusaadha alikutwikula ebintu kupikipiki.